? A cikin kula da lafiya ya na da matuƙar mahimmanci a fahimta da mutum da ra'ayoyin mutum,? da al'adunsa. Idan mutum,? bai ji, anfahince shi ba,?? ba za a maida shi mahimmaci ga al'adunsa ba,? hakan na iya shafan yadda ya ke karɓar magani,? da kuma, da kuma sakamakon lafiyarsa gaba ɗaya.? Lokacin da likitocin da likitoci da malaman jinya su ka saurari buƙatun marasa lafiya,? tare da mutunta tsarin rayuwarsu da al'adunsu,? hakan ya na,? ƙara amincewa da,? haɗin kai. Wannan kuma, ya na taimakawa wajan tsara irin magunguna,? magunguna,? zai dace da rayuwar mutum. Dan haka ya na da kyau mutum ya bayyana ra'ayinsa buƙatunsa,? da abinda ya ke ganin,? ya fi dacewa da shi.? Idan har ka na jin cewa,? ba a kula,? ba a kula da haka ba,? akwai damar,? akwai damar buƙatar ƙarin bayani,? ko sauyi a cikin tsarin kula da kai.? A lafiyar,? ka, ce.? Kuma ka na da ƴancin, a saurareka.? A cikin kula da lafiya ya na da matuƙar mahimmanci,? a fahinta mutum ra'ayoyinsa da al'adunsa. Idan mutum baiji an fahince shi ba,? ba kuma,? ba kuma ba za a maida mahimmaci da al'adunsa ba hakan na iya shafar yadda ya ke karɓar magani,? ba kuma sakamakon lafiyarsa gaba ɗaya.? Lokaci da, lokacin da likitoci da ma'akata su ka yi,? haka,? suka saurari buƙatun marasa lafiya tare da,? mutunta tsarin ya rayuwarsu da addininsu hakan na ƙara amincewa da,? haɗin kai.? Wannan kuma ya na,? taimakawa wajan tsara irin magungunan da zai dace da rayuwar mutum.? Dun haka,? ya na da kyau mutum ya bayyana ra'ayinsa, buƙatunsa, da abinda ya ke ganin ya fi dacewa da shi, idan har ka na jin,? cewa kawai kai ba ka kula da hakan ba kawai damar,? ka buƙaci,? ƙarin bayani ko sauyi, a cikin tsarin kula da kai.? A lafiyarka ce,? kuma ka na da ƴancin saurare, saurare.? A lokacin da mutum idan ya je baida lafiya,? za a, ya kamata a fahinci ra'ayoyin shi da ala'adun sa. Idan mutum bai ji an fahince shi ba,? hakan ba ya na bada mahimmancin al'adunsa ba ne. Hakan na iya shafar yadda ya ke karɓar magani,? a wurare.

? A asibitoci na iya horar da ma'aikata su fahimci,? kuma su fahimci banbancin addani ta yanyoyi da dama.? Na ɗaya.? Horan fahimtar al'adu da addini. Yin horo na musamman kan yadda,? kan yadda addinai daban-daban ke tasiri da kula lafiya. Wannan,? ya haɗa da abinci, sutura,? bukatun addu'a, ko ƙin karɓar wasu nau'in jinya? wasu nau'in jinya, saboda dalilai na addini. Shigar? da malamai ko shugabannin addani.? Kiran malamai ko jagoran addini dasu. Bayyana,? wa ma'aikata yadda za a mutunta gaskiyar marasa lafiya da abokan aiki.? Gina al'adu da mutunta juna.? Kafa dokaki da tasirin aiki da ke mutunta ƴancin kowa a wajan aiki, kamar samar da wuri,? don ibada ko sassauci wajan aiki a, ranakun ibada. Magance wariya. Koyar da ma'aikata yadda za su,? gujewa junar wariya, ga addini ko banbancin al'adu tare da basu damar,? yin, ƙorafi idan hakan ya faru.? Karɓar ra'ayi da shawarwari.? Samar da hanyoyi da marasa lafiya ko ma'aikata,? za su iya bayyana buƙatunsu, na addini cikin sauƙi,? da girmamawa.? Waɗannan, matakai su na taimakawa wajan gina asibiti da adalci,? fahimta da haɗin kai tsakanin dukkan mutane.? Horan fahimtar al'adu da addini. Yin horo na musamman ya kan yadda addinai daban-daban,? ke tasiri da kula da lafiya. Wannan ya haɗa da abin, abinci, sutura, buƙatun addua da ƙin,? karɓar wasu nau'in jinya saboda dalilai na addini.? Shigar da malamai ko shugabanni kiran,? al'adu,? da jagororin addini don ba su bai, don bayyana ma'aikata.? Za a mutunta mutunta gaskiya marasa lafiya da abokan juna. Gina al'ada da mutunta juna.? Kafa dukoki da tasirin aiki da ke mutunta ƴancin kowa a wajan aiki. Kamar? samar da wuri dan ibada,? ko sassauci wajan,?? ko aiki a ranakun ibada. Magance wariya koyar da ma'aikata yadda za su goje,? wa juna yin,? abinda zai jawo mu su ƙorafi idan hakan ya faru.? Karɓar ra'ayi.? Samar da hanyoyi da marasa lafiya ko ma'akata za su iya bayyana buƙatunsu na addini.

? Taɓ!? Wallahi,? ba, ba shege.? Addinai daban-daban sun,? su na da ra'ayoyi maban-banta game da dangantakar gaskiya da magani.? Musulunci.? Musulmi su na ganin magani a matsayin ni'ima daga Allah.? Kuma ana karfafa neman magani tare da addu'a. Annabi Muhammad,? sallallahu alaihi wasalam (S.A.W) ya ce ku nemi magani domin Allah bai saukar da wata cuta ba sai,? yadda ya saukar da maganinta. Hakan ana ɗaukar addu'a,? da ruƙiya, karatun alqur'ani a matsayin kariya da waraka.? Kiristanci.? A mafi yawan ɓangarorin kiristanci,? a na ƙarfafa yin magani tare da dogaro da Allah da gaski,? dan gaskiya,? ga Allah. Wasu ɓangarori na musamman kamar,? Jehover's witness, saukar da jinin jinya saboda fahimtar addinin su hindu.? A addinin hindu lafiyar jiki,? da ta ruhi su na matuƙar mahimmanci. A na,? yawan, yawan amfani da magungunan gargajiya irin su,? Amma da daman,? sun yadda da magungunan zamani.? Ban gaskiya ta na da,? rawa wajan warkar da hanya yin,??? Buddanci ya na,? mayar da hankali, zaman lafiya da jiki da ruhu.? A na yadda da magunguna, amma a na, ƙarafafa haƙuri, fahimta da kuma,?? wajan fuskantar ciwo. Addinai,? gargajiya, wasu su na dogaro da,? sosai da magungunan gargajiya da, addu'o'in malamai ko buka, amma su na iya yadda da jinya idan dai,? an bayyana musu da kyau.? Dukkan addinai su na,? mutanta jinya, ammah yadda a ke kallon ta,? da haɗawa,? da gaskiya don,? iya,? banbanta fahimtar likitoci, mutunta waɗan nan ra'ayoyin,? bada kulawa mai gamsarwa.? Hindu.? Lafiyar jiki da ruhi su na da matuƙar,? mahimmaci wurin.? a na yawan amfani da magungunan gargajiya irin su albenda amma da,? da dama sun yadda da magungunan zamani.?? Gaskiiya ta na da rawa da wajan warkar da hanya yin,?? Buddanci ya na mayar da hankali zaman,? lafiya da ruhu.?

? Shayar da jariri nono, kawai na tsawon watani shida na farko, ya na taimakawa mahimmiyar raya,? wajan gina karfin garkuwar jikin jariri.? Ga yadda hakan ke aiki. Kariyar farko daga cutukka. Nono uwa ya na,? ɗauke sinadarai ma su karfi irin su anti-bodies, musamman,? wanda ke kare jariri daga cuttuka kamar murar gudawa da maƙogoro,??? Wannan kariya,? ce daga jariri, bai, zai iya samu daga abinci ko madarar ruba ba.? Gina garkuwan jiki. Nonon uwa ya na taimakawa wajan,? ya na taimakawa wajan,? ya na taimakawa wurin rage beneficial bacteria a wurin handin jaririwanda ke taimakawa wajan gina,? cikakkiyar garkuwar jiki da tai makawa,? da taimaka wa ma su wajan aiki da ƙwayoyin cuta. Rage haɗarin kamuwa da cututtuka. Shayar,? kawai ta na rage,? yuyuwar kamuwa da cututtuka kamar,? ciwon kunne, ciwon ciki,? cutar nifashi da kuma cututtukar fata.? Kariyar dogon lokaci. Bincike ya nuna cewa jarirran da a ka shayar da su nono kawai,? na tsayon lokaci su na da karfin jiki fiye da wanda a ka basu,? abinci,? da wuri.? Har ila yau,? ya na iya rage hadarin kamu da cututtuka masu tsanani a baya kamar,? Asma,? alargis da ciwon sugar,? na yara. A taƙaice nonon uwa ya na da sinarai,? na musamman,??? na musamman,? wanda ke kare jariri tun daga haihuwa harzuwa ya cigaba da,? lafiyar sa da,? dogon lokaci. Shayar da jariri nonon uwa yana kawai ya na,? na tsayon watanni,? shi ne na farko, yana taimakawa mahimmiyar rawa wajan gina ƙarfin garkuwar jiki,? jariri. Ga yadda hakan ke aiki. Kariyan farko daga cututtuka.? Nonon uwa ya na ɗauke da sinadarai masu ƙarfin iri,? su anti-bodies,? wanda ke kare jariri daga cututtuka kamar su mura gudawa da maƙogaru wanda kariya ce,? da jariri bazai iya samun abinci ko madarar ruba,? ba.?

? Idan jariri,? ya na da matsala wajan kama nono,? za ka ga alamomi da yawa wanda suke faruwa da shi,? na yanayi da rashin kuzari,? rashin fara rarrafe da wuri, rashin iya zama da sauran su.? So da yawa ma zaka ga jariri ma ya na yawan zubar da miyau.? Za ka gan shi ya na yawan ƙuraje.? Wani lokuta ma zaka iya ganin ya kamu da shawara,? ta hanyar yin yallon ido,? da dai sauran su.? Wannan ya na da babban ƙalubale wurin hana jariri girma da wuri domin yana,? sa jikin shi ya raunana, kuma baya, bazai iya sa shi ya girma sosai da wuri ba,? hakan ya na bada babban,? cikas,? wurin yin rayuwar ɗan Adam na jariri.? Dan zakaga so da yawa jariri,? ya wayi gari,? da ciwon, ciwon kai zazzabi da dai sauransu.? Hakan ya na yawan faruwa,? da jarirai barkatai da yawa saboda da sakacin iyaye.? Don haka ya kamata a bada babban gudumuwa wurin taimaka wa jariri don yin abunda ya kamata da shi.? Wannan ke iya bada gudummuwa wajan ziyarta asibiti,? manya-manyan ma'aikatu wanda ya ke kula da lafiyar ɗan adam na jarirrai.? Hakan zai taimaka maka wurin yanda zaka ga jaririn ka ya girma sosai batare da ƙananun cututtuka irin su asma,? mako, ciwon tetanus da dai sauran su.? So da yawa zaka ga jariri, ba yi da,? ba yi da cikakken ƙushin lafiya, saboda rashin,? shayarwa mai ƙyau ko rashin nonon uwa.? Hakan ya na bada cikas sosai.? So da yawa za ka ga jariri,? ya na tafi,? ya na, ya na,? ya na rarrafe amma ya na tsatstsayawa, hakan na bada,? muhimmiya, na taka muhimmiyar rawa wurin hana shi,? fara rarrafe da wuri,? hakan ma na iya tsamurar da jariri,? kokuma cikin shi yayi ƙato, kan shi ya,? kan shi ya yi ƙato ƙafar shi ya yi siriri,? wanda a ke ce mawa ciwon fuka,? ko tuberculosis na iya kama jariri ta hanyar rashin bada cikakkiyar,? nonon uwa.? So da yawa zaka ga iyaye su na sakaci dayin hakan.

? Yanda cikak kiyar shayar da jariri ya ke sa jariri girma a al'adu. a addini, al'adu da kuma ad dinai. A addini ta Musulunci, ana shayar da ana shayar da jariri daga haihuwar uwarsa ne a wata 6 farkon sa, uwa ta na ba shi nono zalla, ba ta haɗa mai da komai, a yayin da ya shiga wata na 7 uwa tana uwa ta na haɗa mishi abincin da ya haɗa da waken suya, ƙwai, madara, ƙwai, madara, riɗi da dai sauransu. hakan yana taimakawa ka ga jariri ya yi ɓulɓul, ƙiba, wayau, hazaƙa, ƙwaƙwalwa da dai sauransu. Wannan yana bada gudummawa sosai wajen inganta rayuwar yaran mu, ya kamata iyaye su sani cewa, lalle wannan shayarwar shi ne cikakkiya, shine cikakken shayarwa ta yanda ko a ad ko a Qur'ani aya ta a cikin sura ta biyu a Suratul Baqarah an ce ku shayar da yaran ku kwana shekara 2 cikakku hakan yana bada gudummawa a ce ciki na wata 6 na ciki sauran kuma wata na ɗaukan sauran watannin kuma na shayarwa. A al'ada ta Kiristanci, Kiristawa suna, au a addini ta Kiristanci Kiristan Kiristawa suna shayar da yaran su nono zalla a wata 6 na farko ta yarda idan suka kai wata 7 za a riƙa haɗa musu custard cerelac kifi ƙwai nama da dai sauransu. ta hanyar yadda za su inganta, ka ga jariri ya girma ya taso da hazaƙa da ƙwaƙwalwa, ya kamata iyaye su sani cewa lalle tasgaro wurin shayarwa ba ya amfanar da komai face koma baya a 'ya'yan mu da kuma al-ummar da jama'ar mu da jama'ar mu kuma mu sani cewa lalle tasgaron nan na ka iya jawo wa yaro ya taso da cututtuka mabambanta yau a je asibiti gobe a koma ka ga dai yaro tun daga tasowar shi ba shi da lafi ya kullum suna hanyar asibiti. Hakan yana tasga, yana kawo mana sauyi a tattalin arziki na ƙasa.

Yanda yanda family suke taimaka wa 'ya'ya mata wurin shayarwa ta wurin breastfeeding ya kamata ko wani uba ya samar ma mahai, ya samar ma ya samar ma matar shi kayan abinci mai gina jiki wanda yake ɗauke da vitamin, da kowani ajujjuwa na kayan abinci yadda zai taimaka mata ta ci abinci yadda za ta sa mu ruwan nonon da za ta shayar da yaron ta, ya kamata Ma iyaye su sani maza kawo abinci mai gina jiki ga uwa mai shayarwa shi yake taimakawa hatta jaririn ta, ka ga ya girma ɓulɓul, rashin taimaka mata wurin bada abinci na iya sata ta rame ta ƙwanja me yanda kuma za ka ga ba za a samu ruwan nonon da zai shayar da wannan yaron ba, ka ga yaro ya taso a ƙanjame, ba kyan gani ya kamata ko wani uba na gari ya riƙa samar ma uwar ya matar shi wadda ta take shayarwa abinci mai gina jiki, yadda yaron su, zai taso da ƙoshin lafiya ya kamata yara su riƙa taya uwar su aiki ta yanda za su ta yanda za su taimaka mata ta riƙa shayar da yaran shi ya kamata wanda take shayarwa ta riƙa cin abincin da zai gina mata jiki, kar ta riƙa cin abinda ta san in ta ci zai cutar da ita, ko kuma ya hana mata ruwan kayin nono, ya kamata ko wace uwa ta riga tanadar, ta riƙa shan kunun kunun aya kunun accha kunun accha da kuma kunun gyada, wannan yana taimakawa sosai wurin kawo ruwan nono da kuma kayan marmari, haka ma magidan ci ya kamata ya riƙa zage dantse wurin kawo ma matar shi duk abinda ya san zai ƙara mata inganci a abincin da take c ta yanda ya san in ta yi amfani da wannan abun zai kawo mata ruwan nono ya kamata 'ya'yaye su riƙa lura da cewa su riƙa lura da cewa taya iyayen su aiki wanda suke shayarwa yana kawo ma iyayen su taimakawa wajen shayar da nono saboda in mai shayarwa ta cika yin aiki ko kuma abu wannan yana sa ta rama, kuma in ta rame dole sai nonon ta shima sai ya raunana hakan yana jawo wa mutum ka ga ya rame ya fita hayyacin shi.

Wasu abinci ne in mai shayarwa take ci zai kawo mata zai kawo mata taimako sosai wurin shayar da yaro? Abin akwai akwai nau'in abinci da yawa, ko kuma in ce kayan itatuwa da yawa wanda zai ka iya kawo m ka iya kawo ma mata taimako wurin shayar da yaro da kuma wurin kawo ruwan nono mai amfani, ya kamata ko wace uwa ta tanaji kwakwa, irin su kwakwa kunun, ta riƙa shan kunun gida kunun shinkafa, kunun accha, kunun aya, kunun tamba da dai sauransu ya kamata mace mai shayarwa ta tana ji irin waɗannan abubuwan, saboda suna kawo mata ruwan nono mai kyau natural wanda ko da jaririn ya sha ba zai ba zai taɓa cutar da shi ba, kuma ba zai kawo masa gishiri ba, domin jariri, domin shi ruwan nono ba a yi shi da gishiri ba, ya kamata kowace uwa wanda take shayarwa ta tanaji kayan marmari irin su kankana, ayaba, abarba mangoro gwanda da dai sauran su, saboda suna taka muhimmiyar rawa wurin kawo ruwan nono yanda za ta shayar da jaririn ta ba wani matsala kuma jariri zai taso da hazaƙa sosai ya kamata uwa ta gane cewa irin cin wannan abun yana kawo mata a jikin ta, yana sa ta tai lafiya sosai, ya kamata iyaye maza su kuma su zage dantse wurin neman kuɗi wurin neman kuɗi ta yadda za su taimakawa iyayen ta yadda za su taimaka wa iyaye mata masu shayarwa ta hanyar ba su muhimmiyar kula don su riƙa siyo musu irin waɗannan abubuwan da aka lissafo, kamar su kayan marmari da dai sauran su ya kamata uwa ta sani cewa, lalle shayar da jariri da ruwan nono mai kyau shi ne inganta lafiyar jaririn ta da kuma ingantan girman shi, da kuma inganta ƙwaƙwalwar shi ta yadda za ka ga yaro in aka sa shi a makaranta ya taso da hazaƙa da ilimi yanda za ka ga ya zarce kowa a ajin su ta hanyar ba shi ingantacciyar nono, tsaftatacciya wanda ta ginu da waɗan, irin waɗannan sinadaran masu amfani

hay Alamomi da kuma sanin da zai koya maka mai cutar ciwon siga kuma da yadda zaka ga idan mace tana da ciki yake mata na farko zaka ga mutum yana yawan fitsari yawan shan ruwa yawn jin zufa wani lokacin ma idan sun ji ciwo ba zai warke da wuri ba saboda saboda wannan haɗarin na ciwon siga zaka ga idan mace tana da ciki, indai tana da ciwon siga kasala wannan ma yana janyo mata sai anyi mata aiki sannan za'a iya cirewa ta yadda zaka ga idan akai aikin mata da yawa suna rasa rayuwar su lallai ciwon siga yana da yana kawo taskaro sosai ga ciki da lafiyar jariri shi kanshi saboda wani lokaci ma idan akai aiki ko kuma mace ta haihu aka ciro jariri zaka ga jaririn shima in aka gwada shi wani lokaci zaka shima yana da ciwon siga yakamata mace in tana da ciki ko kuma da zarar idan mace tayi aure ta ta ziyarci asibiti ko kuma kafin aure ta ziyarce asibiti domin ayi mata gwajin diabetes saboda saboda yana da mugun cutarwa sosai zaka ga alamomin masu ciwon siya ya haɗa da yawan zuwa fitsari sai kaga mutum ya fita fitsari sau wurin bakwai a dare tun daga farkon dare in suka fara fitsari sai asuba tayi za kaga a dare mutum ya fita sau bakwai yin fitsari hakan yana janyowa sosai yana kawo taskaro musamman masu ciki yakamata mace mai ciki ko da yaushe ta riƙa zuwa ana mata gwajin tana zuwa ana mata gwajin sugar saboda siga babban il saboda ciwon siga yana kawo babbar illa ga mace mai ciki saboda yana haifar mata da ciwo daban daban haka ciwon siga yana sa mace idan akayi mata aiki wurin yaƙi warkewa da wurin saboda wannan illa na ciwon siga yakamata magidanta su taimakawa mata wurin zuwa asibiti domin yin irin wannan gwaje gwajen yakamata suma maza su su bada gudunmawar su wajan zuwa irin wannan wurin zuwa yin wannan irin gwaji saboda shi zai taimaka maka um mace mai ciki tasan wanne hali take ciki ciwon siga yana kawo tasgaro sosai da sosai yana bada yana taka muguwar rawa wajan naƙasa mutane musamman masu ciki saobda yana jawowa mace kaga ta mutu

Yadda al'adu suke taka mahimmiyar ruwa wurin hana suke taka muguwar rawa wajan hana mace wurin hana mace wurin hana mace ta kula da kanta, lokacin haihuwa al'adu suna taka mahimmiyar ruwa, rawa warin wannan mugun abu ta yadda zaka ga mace in tana da ciki wai al'ada ya bata dama wai ta riƙa jin kunya saboda idan taje asibiti ko kuma ta anso maganin musamman a cikin farko wai za'a ce bata da kunya hakan yana sa mace ta taso wata ma har ta haihu bata san wane we hali cikin ta yake ciki ba, hakan yana janyo ma kashe kashe, mutuwar mata wurin haihuwa saboda su sani mata awo shi yake jawo wa kaga mace tasan matsayin ta da kuma matsayin jaririn da yake zaune a cikin ta al'adu suna da wannan musammam ma fulani su suna cewa wai zuwa awo yana rashin kunya ne ga mace saboda tayi rashin kunya in taje asibiti musammam ma a cikin farko ana ana ana jahirlar irin waɗannan abubuwan kuma basu san hakan shine mafi munin alamari ba hakan yana janyowa kaga mace ta haihu dan ya mutu, ko kuma ita ta mutu ko kuma sau da yawa ma da ita da abun da ta haifa duka sun Allh ya amsa su sani wannna al'adar da suka ɗaukoma kansu lallai ko da, ko da tuntuni haka iyayen su suke yi amma a zaman yanzu bai kamata suna amfani da irin wannan al'adar ba saboda yana kawo mace macen uwa da kuma jaririn ta lallai kowacce uwa ta sani kula da ta saki wani al'adar da tasan duk ze zesa ta rasa kanta kuma ta rasa yaron ta al'adu da yawa suna hana mata shan magungunan asibiti sai kuma wani abu sassaƙo musu na daji, wanda na dajin ya ka iya sanyawa su kamu da ciwon hanta ƙoda zuciya da dai sauransu kaga wannan idan dai mace tana da shi ba za zai bata dama ba zai bata dama ta kula da kanta ba lokacin da take da ciki da haka nake cewa mace in tasan tana da ciki duk wani abun al'ada ta rabu dashi wanda tasan lallai zai jawo mata haɗari a rayuwar ta al'adu da yawa suna suna da matuƙar haɗari saboda suna janyowa mata mai ciki ko da sun haihu abinda zasu haifa suzo ba rai

Wanne rawa wanne rawa social support na network yaka kawo wa wajan rage stress da kuma inshiki na pregnant, na mace mai ciki wanda take fuskanta lokacin da take da ciki lallai network yana kawo muhimmiyar rawa lallai network yana kawo muhimmiyar rawa wurin wannan abubuwan domin a cikin network ne mace mai ciki zata gane irin abunda zata riƙa yi wajan yadda zai rage mata stress sosai ta hakane ta hakane zaka ga mace mai ciki idan ta hakane mace mai ciki zakaga tana samun kulawa sosai ta hanyar wannan network ɗin saboda tayi connecting dasu zakaga sau dayawa ana nunawa masu ciki abinda zasu yi yadda zasu haihu cikin ƙoshin lafiya ta yadda zaka ga ana koya masu exersices da kuma um yanayin style ɗin zama da zasuyi ya cece su lokacin da suke da ciki. Lallai wannan supporting yana yana taka mahimmiyar rawa sosai mai kyau ta yadda zaka mace ta kula da kanta da kuma abinda yake cikin ta da haka nake cewa lallai mata su connecting da wannan ne networks sosai ta hanyar yin wannan abun lokacin da suke da ciki har iya zuwa lokacin da zasu haihu hakan yana taka mahimmiyar rawa sosai ta yadda zaka ga mata ta haihu cikin ƙoshin lafiya kuma da ita da abun ciki um da abinda ta haifa zaka ga sun taso cikin ƙoshin lafiya haka ma maza su riƙa bada su riƙa yin hakuri wurin ba mu matan su wannan supporting sosai ta yadda zasuyi connecting dasu saboda bada shawararwari saboda wani bai san abun da zai baki, bai san exersices exersicing exersice ɗin da zai baki ba ta yadda zaki haihu mai kyau, sai in dole sinyi connecting da wannan network ɗin a haka ne zaka ga mace ta haihu da ƙoshin lafiya kowa yana santi, kaga yaro yai ƙato yayi ɓolɓol da ita da abinda ta haifa ta hakane nake bada shawara mutum ya cigaba da connecting da wannan network ɗin sosai ta hanyar yadda zai taimaka masa sosai, ta yadda zai haifi abinda yake cikin shi lami lafiya ba sai dole an haɗa da wani kashe kuɗi ba sosai ta hanyar neman lafiyar jariri da uwa

Ta wanne hanya ne information da lack of education yake bada yake kawo taskaro game da family planning lallai family planning abune mai kyau yakamata ko wanne ko wanne family da kuma kowanne couples wato mata da miji su san yadda zasu tsarama um kansu haihuwa ta hanyar ba da tazara na aƙalla na aƙalla shekara biyar zuwa shida ta yadda zasu taso ba tare da yawaita yara sosai ba ku sani lallai yawan yara yana jawo yana jawo tattalin arzikin mu ya sami tasgaro ta yadda zaka ga mutum yana da ƙaramin ƙarfi yayi ta haihuwar yara barkatai bai da kuɗin da zai siyan musu magani bai da kuɗin da zai kai su makaranta kuɗin suturar su kuɗin ciyar dasu duk ya gagare shi yakamata kowanne magidance ya sani cewa lallai supporting ɗin mace wurin zuwa asibiti yin family planning shine abu mai kyau saboda su hana ma kansu, su hana ma kansu talauci a duniya saboda saboda talauci ka iya kaiwa koda an haifi yaran ma taso ba nagargartun tarbiya su lalace a duniya su riƙa um su riƙa nema ma iyayen su neman magana hakan yana taka mahimmiyar rawa sosai sabioda rashin ilimi da rashin sanarwa a akan family planning ba ƙaramar illa bane a al'ummar mu, yakamata a riƙa sanarwa da kuma da kuma ba da edu um family planning education wato tsarin, ilimin tsarin iyali kenan, yakamata mace idan ta haifi yara a ƙalla biyu ne ta na ukun kafin ta haifa sai, ta riƙa bada tazarar shekara biyar saboda inganta rayuwar ta da kuma rayuwar yaran su kansu saboda zaka ga sau da yawa ƙaramin ma'aikaci ya tara mut yara biyar yadda zaka ga kafin akai wata sai sun sha wahala in suka ci na dare ba zasu ci na rana ba saboda rashin tattalin arziki da rashin kuɗi a hannu yakamata yakamata a riƙa sanarwa sosai a kuma ra riƙa bada ilimi sosai wurin wannan family plannings saboda shine mafi sauƙaƙan hanya da zaka da zaka taimaka wurin ɗaukar cikin da ba kai shirin haihuwarsa ba kuma nasan iyaye suna cikin baƙin ciki a lokacin da suka haifi abinda suka san basu basu shirya ma haihuwar shi ba

Rawar da iyaye suke takawa mihimmiya wurin bada goyan baya wurin yin wurin yin sexual education iyaye suna taimakawa sosai wurin bada gudun ma wa sexual education sosai ga yaran su ta hanyar bada gudun mawa wurin gar su kai su inda za'a ƙarawa yaransu sani su sani koyar da koyar da sexual education ilimin jima'i yana bada gudun mawa sosai ɗari bisa ɗari wurin taimakawa yara ta yadda zasu iya jima'i in sun girma su sani su sani sosai iyaye lallai gudun mawar da suke taimakawa na taimakawa yaran sosai da sosai wurin buƙasa rayuwar su saboda um ta yadda idan suka iya ba zasu riƙa, ba zasu ba zasu riƙa kyamatar kansu ba kuma zai basu dama su kula da kansu sosai da yana sassan jikin sau bayar da ililin jima'i yana da matuƙar mahimmanci sosai a hau ko da koda a al'adun mu ne da addininmu saboda ta haka ne zaka riƙa kula da yaran ka ta hanyar basu kariya da gudun mawa kuma ta hakan yana basu, yana basu yana basu dama su san lokacinda um su san su san cewa za'a iya zuwa koda an zo cin zarafin su, zasu iya kare kansu ta hanyar sanin wannan ilimin jima'in yakamata iyaye su ƙara ƙafin gwiwa wurin bada wannan support ɗin sosai da sosai taka hakan ma zai ba masu koyar da ilimin jima'in ƙarfin gudun mawa ta yadda zasu cigaba da basu wannan, idan dai sun samu koyan baya daga iyayen yara da hakane zakaga al'umma ta taso cikin illimi da kuma fasaha ta hanyar bada wannan gudun nawar ta ilimin jima'i iyaye su sani cewa lallai gudun nawar da suke badawa a cikin kashi ɗari suna ɗaya daga cikin ƙinshiƙin da suke badawa domin suna badawa wurin kaso cassa'in da tara yadda yaro shi zai bada kaso ɗaya ta hanyar mai da hankali da kuma bazawa kwakwlwar shi da um fasahar shi wurin zama ya koyi wannan ilimi saboda hakan yana bawa yara kariya lokacin da za'a zo yana ba yara kariya koda anzo cikin zarafin su ko kuma in azo cin in anzo cutar su musamman ma yara mata

Ta yaya manya manya cututtuka irin su sexual transmitted diesease HIV suka taka bab muguwar rawa wurin kawo cututtuka ta hanyar yin jima'i da wanda bai kamata ba, yakamata mutane su gujewa yin jima'i ta um da mutanan da basu kamacesu ba yakamata ko aure mutum zai yi yaje asibiti ai, ai ma mijin da zai aura shima mutum shi kanshi ai mai gwajin a tabbatar da bayi da wannan cutar saboda cuta ne mai karya garkuwar jiki muguwar cutane saboda a kullin ita cutar guda biyu ne kullin zata riƙa haihuwa, kullin zata riƙa haihuwa guda biyu, kullin zata riƙa haihuwar guda biyu kafin ka farka tayi yawa a jikin ka, kuma idan yayi yawa a jikin ka wannan kawai sai dai ka saddaƙar saboda zaka riƙa ganin alamomi da yawa zawo kafin ace kwabo mutum yana tsaye ma zawo zai fito mashi ba tare da ya sani ba, gabaki ɗaya sai hanjin cikin sa sun fita sai sun gama zazzajewa wanda zaka ga mutum kafin ace kwabo ya mutu farar ɗaya su sani lallai mutane yin jima'i da wanda bai kamata ba babbar mugun abu ne saboda da zarar mutum yasa makama niyarshi a jikin shi, idai mutumin ba na arziƙi bane, gabaki ɗaya ɗabi'an da yake yi duk zai dawo kanaka bin mata shaye-shaye a dai sauransu ta'addanci da dai makamantan su, zaka ga mutane zaka ga mutum shima ya taso yana yin wannan abun mutane musamman iyaye su kula da irin yaran da yaran su kula da irin mazajen da yaransu zasu aura ta hanyar zuwa asibiti saboda yi musu wannan babban ƙwa gwaji na sexual transmitted infection da kuma HIV splash AIDS su sani lallai HIV muguwar cuta ne da take karwa immunite na jikin mutum HIV yana taka muguwar rawa a a al'ummar mu, ta yadda a she duk shekara sai kaga mace-macen mutane saboda sanadiyar HIV da kuma sexual transmitted diesease, da haka nake jawo kunnan mutane da su guji jima'i da mutane barkatai saboda yana janyo manya manyan cututtuka ta yadda zaka ga mutum ya mutu a wofince hattama shirya shi da wanka a rasa ma wanda zai mai, saboda mutum yana tsoron shima garin wannan yaje ya kamu da wannan babban manya manyan cututtukan da ba'a warkewa dasu.

Wasu alamomi ne idan mace ta gani ta riƙa zuwa um taje asibiti taima doctor report lokacin da take mai bayanin cikin ta yakamata mace mai ciki taje asibiti lokacin da taga jini na zuba mata a wata um a wata shida zuwa bakwan ciki saboda wannan jinin ka iya sa yaron da yake cikinta ma cikin ya zube ko kuma yaron yazo ba a rai ba ko kuma yazo da wata babbar cuta irin ciwon siga da hawan jini da kuma wannan muguwan ciwon wato kwashiorkor yakamata mace mai ciki ta ko da yaushe idan taga wani canji wato kunburin ƙafa kunburin hanna kumburin ciki da kuma kumburin wasu sassa dake jikin ta takai report asibi da wurwuri ta gayawa doctor da take mata da take mata awo saboda kawar da wani ɓarna da zata hana da zata sa ta sha wahala lokacin haihuwar ta su sani mata cewa shiru da irin abubuwan da suke gani lokacin da suke ciki ba ƙaramin babban hatsari yake jawo musu ba a lokacin haihuwan su da lokacin da suke ɗauke da ciki dominko wannan ɓoyewa da suke yi shi yake sa idan ma wani cuta zata zo tayi a affecting ɗin sa kuma tayi affecting ɗin ciwon da yara suke ji yamakata mace mai ciki ta ta gayama daktonta idan cikin ta ya kai wata bakwai tana yawan fitsari to yakamata taje tayi report ma daktanta da kuma in tana ganin abubuwa irin su kumburin jiki kumburin hannu kumburin nono da kuma sauransu saboda shi kumburin hannu shine babban illar da baa so a gani a cikin jikin mace mai ciki, saboda shi kumbirin hannu yana maka sign ɗin kansar nono ne kuma da zarar mace ta haihu to um ciwon da ya ƙi sa me ta lokacin da take ciki duk zasu bayyana, a hakane zaka ga nonon mace ya fara ciwo wani ma ya ɗuri ruwa sai an tatse, wani ma yana iya sawa macen ta mutu ko kuma ace dole sai an yanke non mata nono duga ɗaya kaga an mata naƙasu, to da haka nake jawo hankalin m iyaye mata a da zarar suna da ciki, sunga wani canjin da basu saba gani ba, to suje su kai report ko ba ga lokacin awonsu ba ne domin a sama musu mafita kuma so nin suji daɗin kansu, saboda ra shurin da zasuyi shi zai sa su samu tasgaro kuma su sami wani illa wanda zai affecting ɗinsu da yaran su

Kusani lallai immunization wato BCG ko kuma rigakafin ka lallai yana taka mahimmiyar ruwa rawa sosai ta hanyar daƙile cututtuka wani jaririn an haife shi da cuta amman zarar daga haiuhuwan shi shagargari ana zuwa ana mai wannan allurar ko da an gwada za'a ga bai da wannan cutar saboda cutar batayi girma a jikin shi ba anje an daƙile ta lallai iyaye su sani irin wannan abun yana da matuƙan amfani wato zuwa yima yaro immunization a asibiti ko kuma cibiyoyi ta lafiya ta hakane zaka ga yaro ko da an haife shi da cuta cutar zata daƙile da wurwurin, saboda mene saboda batai\ saboda ba ba tayi girma a jikin shi ba, kuma iyaye su sani cewa lallai tsallaken kwanakin da suke ji zuwa BCG bashi da wani alfanu sosai saboda ba zai zama yana da amfani ba saboda a lokacin a lokacin da yaro ya isa a kai shi ba za'a kai shi ba sai an ƙara wata uku ko kuma wata biyu, kaga hakan zai jawo in ma yaro akwai cuta a jikin shi ko da, saboda da complete ɗin allurar da ake yi shi yake kashe cutocin complete to idan ba'ayi mai um wannan allurorin duka ba, to zai sa ko da an mai, irin an mai allurar sau biyu ne, zai sa cutar ta dawo a jikin shi, saboda ba ai mai complete wa'yannan cututtukan ba yakamata iyaye su sani lallai wannan makarar um makara ko kuma rashin ma zuwa gabaki ɗaya yin BCG yana da matuƙar yana da matuƙar illa saboda sau da yawa zaka ga yaro ko da ya girma yana yawan yin ciwon inguro baya hakama, hakazalika wannan muguwar cicon ciwon wato shan inna, zaka ga an haifi yaro da lafiayr shi da lafiyan shi nan kuma gaba kaɗan sai aga innan shi ya shanye saboda rashin zuwa yin wannan allurar BCG ko kuma wannan immunization ko vaccination ku sani lallai iyaye duk inda kuka ji ana irin wannan vaccination da um yaran ku, daga haihuwar yaran ku har zuwa su kai mizalin da za'a daina musu wannan abun ku riƙa ƙoƙari kuna kai su, yakamata iyaye maza su ƙara um ƙarfafa ma matansu gwiwa wurin zuwa saboda sau da yawa iyaye mata suna son wannan abun amma mazaje suna hana su kuma ka sani lallai cewa idan dai ka hana matar ka zuwa wannan abun tana so, haƙika ka cuceta kuma ka cuta yaranta.

Wanne illa introducing ɗin complimentary foods yake kawowa wurin ci da wuri da too early ko too late lallai ku sani cewa yakamata mutum ya riƙa cin abinci a lokacin daya daace, a lokacin tsake-tsaki saboda hakan na jawowa mutum hakan shi yake taimakawa kaga mutum ya girma kusani lallai cewa abinci too late yana jawo kamar su ulcer gyanbon ciki gyanbon baya da kuma gyanbon ƙafa ku sani cewa lallai ciwo lallai shi wannan gyanbon cikin yana kawo wa yana sa hawan jini yana sakar da ciwon zuciya sannan hayya hatta huhun ma da hanta yana taɓawa saboda ku sani lallai gyanbon ciki mugun cutane yana iya kashe mutum farat ɗaya kafin ace kwabo zaku iya neman mutum ku rasa to kusani lallai cewa cin abinci lokacin daya kamata ba ƙaramin abu bane saboda shi yake taimakawa ya samu inganci a cikin jikin shi da lafiyar shi, kuma shi yake taimaka mishi a wasu abubuwa da yawa ku sani cewa lallai cikin abinci a lokacin daya kamata shima bai tsaya a nan ba, yana taka gudunwawa mihimmiyar rawa wurin taimakawa mutum a wurin gabatar da activities ɗin shi na yau da gobe kusani lallai cewa yana da mugun hatsari mutum ya riƙa cikin abinci a latti saboda da ga hakan ka iya kawo masa cututtuka da dama daban-dabam wanda kafin kace kwabo anje an gwada mutum an ga mutum ɗaya na amma yana da cututtuka kasan shida a jikin shi, kunga mutum ya raunana wani cutar kuma ba zai warke da wuri ba, kusani lallai gyanbon ciki wato mafi munin cuta kenan, yana sakar da basir, kuma basir yana raunana mutu mutum, musammanma namiji saboda yana hana shi kuzari a loakcin da yake jima'i da wan da matar shi ku sani lallai cewa wannan yana taka muguwar rawa wurin wurin yin hakan, yakamata mutum ya sani cewa abinci ba ƙaramin abu bane wanda za'a wulaƙanta shi dan haka ku sani mutane ina ƙara jawo hankali musamman iyaye su san yadda zasuyi su nemo wa iyay yaransu abinci da iyalan su don su ci su ƙoshi kuma su samu kuzari kuma dai ta yadda ba zasu kamu da mugun cututtukan da zai sa su wahala dasu da yaran su zuwa yawon asibitittika daban-daban ma

Mecece Malaria kuma ta yaya take take rarrabuwa malaria wato mugun ciwo ne da take yaɗuwa ta hanyar cizon sauro malaria wato wani muguwar zazzabi ne wanda take, taka iya kama mutume farat ɗaya malaria tana taka mahimmiyar ruwa wato a kowanne shekara ana samun mutum sama da miliyan arba'in wa'yanda suke kamuwa a kullin da ciwon malaria abubuwan da suke kawo malaria malaria abubuwan da suke kawo malaria shine yom abu um abubuwan da suke kawo sauro su shiga maka ɗaki ta yadda zai saka kai malaria shine barin ƙofa a buɗe windoji da kuma zubar da ruwa barkatai saboda dik inda dik inda sauro yake yana son wuri mai damshi kuma yana son wurin da ya gani a buɗe to da zarar yamma tayi yakamata iyaye su riƙa um rufe ƙofa taga da dai sauransu, saboda ta nan sauro suka samu suna shigowa kuma iyaye su daina jiƙa ƙofar ɗakin sa ko wani wuri wanda suka san kusa da ɗakinsu ne saboda ta nan sauro zai ka iya lamɓo ya shigo kuma in ya cije ka zai sa maka cutar da zai sa maka malaria ku sani lallai malaria tana transfarring ne ta hanyar cizon sauro, domin idan dai sauro ya cije ka yaje ya cije wani to in dai dai har lallai wannan female anopheles masquito ne wato macen sauro zata sakar maka da wannan cutar haƙiƙa shi namijin sauro shine mai cakawa, ita kuma macen sauro itane mai zuƙar jini daga jikinka haƙiƙa lallai sauro mugun abune ta hanyar yaɗa malaria domin da yawa mutane suna da wawan mutane suna zautuwa ta hanyar ciwon malaria saboda tana iya raunana maka kwakwalwa ta raunana maka ganin ka ta raunana maka kayan cikin ka, saboda malaria ba ƙaramin mugun cuta bane musamman ma a ƙasar nan tamu ta Nanjewa, da haka nake jawo hankalin mutane a kan yin careless da kuma zub zuba ruwa inda bai dace ba da kuma yawan buɗe ƙofofi a lokacin da yamma tayi yakamata mutane su sani malaria mugun cuta ne dan haka nake jawo hankalin iyaye da makusanta um su tsare suz um su riƙa sa gidan sauri ta yadda zasu kare kansu daga cutar nalaria kuma sannan su rinƙa sa maganin sauro da gidan sauro saboda shine kaɗai zai taimakawa wurin daƙile wannan cutar da kuma ta hanyar yin feshi

Ta yaya za'a kare kan Ta yaya mm zai kare kansh i da ga samuwa da cutar TIV, ku sani cewa TIV wani cuta ne mai mugun sha'ani saboda takan iya kashe mutum farat ɗaya kafin kace kwabo za'a iya neman mutum a rasa yakamata mutane idan zasuyi tari su riƙa yi da gwiwar hannun su su riƙa yi ta gwiwar hannun su saboda nan ne mafi mafi ƙarancin wurin da ake amfin dashi a jikin ɗan Adam mutum idan yaji wani yana tari ya riƙa nesan ta kasan shi ko kuma mutum ana so idan zai je warin jama'a ya riƙa sa facemask ko kuma sa awammawali ko niƙafi ta handiyan da zai hana shi kamuwa da wannan cutar kuma mutum ya riƙa sa handgloves ko kuma bayan ya mu'amalantu da mutane ya gaisa dasu ya riƙa wanke hannun shi a ruwa mai gudana sannan yana sa hand sanatizer ku sani lallai tarin TIV wani muguwan cutane wanda take wanda taka iya kashe mutum koda yaushe ku sani abubuwan da yake kawo ta shin kusan abubuwan da yake kawo tarin TIV yana shaye-shaye yana ɗaya daga ciki, so min idan mutum yana shaye-shaye zai iya kawo mishi cutar TIV saboda cutar TIV wata muguwar cuta ne wanda bata san ta kura da da damar mutum yana z zama um huhunshi smokes to allai tarin TIV zata iya kama shi ta yadda zaka ga ya zama dark and color colored urine sannan it lead to a cognitive psychomotive and affective potential of man yana sa mutum cutar TIV tana raunana ɗan Adam tana sa namiji ya koma kamar mace sannan cutar TIV tana raunana maza sosai ta yadda ba'a tsammani ta hakane zaka mutum ya tso bai tsofa ba amma ya koma da kansa tsoho ku duk saboda shaye-shaye kuma shaye-shaye ita cutan TIV take take sama mutum da haka nake jawo kunnan matasa ko mataye masu shaye-shaye su daina saboda kar ta jawo musu cutar TIV ku sani cutan TIV wata muguwar ne wanda ɗaukar ta bata da wani wahala domin da zarar mai cutar yayi tari ko yayi atishawa idai fuskarka yana wurin to zaka iya ɗauka mu sani lallai cewa tarin TIV wani abun gudu ne saboda ko wanda yake dashi ka nesanta dashi saboda saboda yana da wuyar sha'ani

Ta yadda HIV yake primary transmitted, HIV yana da sauƙi kamuwa ta hanyar yin amfani da wani rexon wanda yake da cutan, da zarar wanda yake da cutar HIV ya yanke ƙumba in dai ya yanke da zarar kai kuma ka yanke kumba kai ma ɗin ka yanke to shikenan HIV ta riga ta shege ka, ko kuma saduwa da wand take ɗauke da cutar ta hanyar jima'i dan haka nake jawo hankalin mu mutum ya guje sharing da utensile din irin su sirinji um raza da kuma sauransu, nail cutters da kuma sauransu saboda da zarar mutum an da zarar amma me cutar allura dashi to a yadda sirinjin da kuma kan allurar saboda in ba haka ba ana yin ma mutum allura da wannan allurar da sirinjin to mutum ya riga ya kamau da cutar HIV, dan haka nake jawo kwakwalwar mutane da hankalin su, su dai na yadda asibiti in ba sirinji ace zayi musu da wanda aka iga akai amfani da shi yakamata mutum yaje duk inda zai je yaje ya nemo wannan sirinjin in ba yana so ya kamu da ciwon daya zo ya warke domin ta ba dan haka nake jawo kunnan mutane su kuji cutar HIV saboda cuta ce wanda take karya garkuwar jiki kuma ka iya kashe mutum farat ɗaya idai ba'a bata gudun mawa ba kuma ku sani lallai wannan cuta tana yaɗuwa ta hanyoyi daban daban domin idan cutar ta riga tayi chronic a jikin mutum da zarar to mutum ya fitsari kai ma kazo kayi a inda kayi to wannan, a lokacin da kake fitsari, fitsarin da kayi, yayi yana komawa jikin ka, yana koma maka gaba, da zarar ya shiga can cikin gaban ka to shikenan ka sadaƙar kana da cutar nan musammam mu 'ya'ya mata kusani lallai cutar HIV muguwar cuta ne yakamata mutum duk ta hanyar da zai san zai iya kamuwa da wannan cutar ya guje mata saboda cuta ne da take kashe mutum koda yaushe idai mutum baya san magani da haka nake cewa masu wannan cuta su kuma su daina mugunta suyi shiru dashi su riƙa bawa wa'yanda suka san basu dashi abun su na sharp object suna amfani dashi irin su reza, nail cutter da kuma sauransu yakamata wanda yake da wannan cuta ya riƙe killace kanshi ta yadda wasu wani ba zai kamu da cutar ba yakamata masu wannan cuta su sani cewa lallai zasu iya um zasu iya raguwa a jikin su, indai ta hanyan shan magani sosai

ta yaya fosta collaboration between local organisation masu volunters and residence address specific community challenges, ta yaya? masu ta yaya masu fuskantan challenges ɗin community suke wayar da kai a al'umma ku sani lallai cewa community challenges wasu mayan abu ne community challenges ya haɗa da shaye-shayen ƴan peer groups fyaɗe ga ƙananan yara cultism da dai kidnapping da dai sauransu ku sani lallai duk kwameshan da aka same ta da irin wannan wato duk al'ummar da a'a ko kuma duk ƴan gundumar da aka ko kuma duk ƴar garin da aka same su da wa'inna abubuwan ku sani lallai cewa al'umman ba zata taɓa tasowa da cigaba ba saboda irin wannan miyagun abin yakamata local organisation da masu sa kansu wato volunteers da kuma resident and resident to address specific community challenges su riƙa samun goyon baya ɗari bisa ɗari na mutane da iyaye don daƙile irin waɗannan matsalolin ta hanyar sa wa'inda basu da aikin yi makaranta da kuma daƙile wato poverty corruption saboda shi yake jawo irin wannan wannan wannan manya-manyan alkaba irin wa'innan manya-manyan abubuwa masu kyau irin su kidnapping cultism fyaɗe ga ƙananan yara da dai sauransu yakamata mutane su sani cewa lallai bada gudummawa da irin wa'innan mutanen ba ƙaramin abu ba ne sabonda suna taimaka musu wurin daƙile wa cin zarafin ƙananun yaran da ake yi da kuma sa mutane, sa muku ƙananun yara wa; inda suke matasa a hanyan shan jini da kuma sauransu ku sani lallai cewa duk al'umman da ta tashi da irin wannan lallai ba za a cika buri, ba za a cigaba ba za a ga wani cigaba a fuska a wurinsu ba sai face koma baya da kuma bala'u da zai ta faruwa da shi ta nan sanadin rashin haka da haka nake cewa lallai iyaye da kuma jama'a yakamata su ƙara ƙaimin ƙwarfin gwiwa wurin basu gudummawa ta hanyar yin wannan abin yakamata mutum ya sani, yakamata mutane su sani cewa lallai wa'inda suka zo gyara kayan bai be taɓa zama sauke mu raba wasu iyayen suna ganin ana ma yaransu ƙazafi idan suna wannan abin yakamata iyaye su fahimci wa'innan mutanen sosai ta hanyar yadda zasu kawo sauyi a al'umma

lallai sau da yawa ina experiencing irin wa'innan abubuwan na rashin bacci rashin appetite da kuma wasu some pains da age da ka da ka iya samuna ta kowane ɓangare kuma ba tare da wani sanin abin da ya jawo min wannan ba lallai hakan yana faruwa ne a sanadiyyan mutum idan ya ciga, idan an ɓata mai rai ko kuma ya shiga wani baƙin cikin ko kuma wani abu me kaman wannan lallai mutum ya sani cewa kar wani mutum ya zo ya riƙa bashi haushi saboda zai iya kamuwa da ci wata zibin zai iya cin jin kanshi yana ciwo ko kuma ya kasa bacci wannan yana jawoma mutum hawan jini saboda haka saboda haka ina jawo hankali sosai game da mutane akan su daina yadda suna sa damuwa a ransu saboda ni dai a yanda na fahimta shi yake kawo maka wannan abin ka ka rasa mene ne yasa ba wani takamanman abin da yake ya kawo maka shi inda da na zauna na yi tunani shi ne naga lallai-lallai lallai-lallai wannan abin idan wani ya ɓata maka rai ne zaka iya jin kanka na ciwo ko kuma ka ji wani abu yana damunka da haka nake cewa lallai mutum ya daina bari ya daina bari abu yana ɓata mai rai sosai musamman ma da daddare saboda lokacin shi ne hutun ɗan adam da haka nake cewa lallai mutum ya kiyaye sosai da wanda zai yi mu'amala da su saboda haka shima ɗin sihiri na iya sawa ka riƙa jin wani abu ka riƙa jin pains ka kuma rasa mene ne yake damunka don haka mutum ya kiyaye da wa'inda zai yi mu'amala da su na addini da kuma sauransu, da kuma mu'amalarmu ta yau da gobe, da haka nake jawo hankalin mutane akan su guji irin wannan sa abu a ransu ballantana su kwana da saboda ka iya sa musu ciwon hawan jini kuma hawan jini na kaiwa zuwa ga ciwon zuciya kuma lallai an sani lallai ciwon zuciya lallai ita zuciya abu ne da bata da ƙashi saboda idan dai ta kamu to shi sai dai a sallama ma mutum sai ana jiran mutuwa ne kawai koda yaushe da haka nake cewa lallai mutum ya daina sa abu a ranshi sosai saboda so da yawa ina tashi nima da irin wannan abin ka ji wani na wurinka wani abu a jikinka yana ciwo ba tare da kasan muhimmin abin da ya sa ka ji wannan pain ɗin ba, da haka nake jawo hankali ga mutane sosai akan cewa su guji sa tunani a ransu shi ka iya sa musu wannan ki ji irin wannan pains ɗin a jikinsu, ko kuma su ji kansu yana ciwo ko kuma wani abu maka mancin haka